Lenak table la. Table bu nak mu nge ameh lu sokolaa mu am lu nul. Ubay kai bi nak mu gi am lu weyh. benen koteh bi tamit munge ameh kubarr bu honha.

Li nak jigéen la , jigéen bi na mungi sol robbu. Robbu bi mungi am lu honku, mungi am lu sokola, mungi def tamit kala bu honku. Ci lohom bi tamit benen lohom bi mung fa tè tamit lu weeh ak lu ñuul tamit.

Li nak palas la, palas bo xamanteni mugii am suuf mugii tamid loxo bu xamteni mugii teyeh péél, péél bi ñing ko tiba suuf, mugii am lu ñuul tamid lu sokola. Benen koteh tamid mugii am ay garap mugii am xop yu werta.

Li nak kerr la kerr bi nak mungi am lu weih Mungi am lu nyuul Mungi am tamit app nyah sey benen koteh bi tamit Mungi ameh i garab garabi tamit Mungi deff hopp bu verteh.

Li nak tableu la tableu bi nak mingi am aytableu bi tamit mingi ameh ayy binda binda yu njool mingi ameh tamit ayy leka bunj fa def

Li nak jaaru la jaaru nopa la jaaru nopa yu jigeen ñyun ko tek fo weex mongi am lu nuul jaaru yi nak jigeen nyu koy jefendeko pur refatal sen nopa yi.

Lii nak yon la, cii kaw yon bii nak mungy ameh motor, motor bii mungy am lu njull ak lu wekh, mungy taal, benen coteh bii tamit mungy am benen motor, motor bii mungy am lu honhu, mungy am lu njull, cii coteh tamit, cii pehgah bii tamit, pehgah yon bii mungy am aiiy kerr ak aiiy garab tamit.

Fi nak naane kai la palasi naane kai palas bi nak mongi ame ay nitt yu nuul mongi ame tamit ay tubaab nit yu weex palas bi nak mongi ame ay togu togu nyugi ame lu cxocola palas tamit mungi tamit lu cxocola mongi ame tamit lu weex.

li nak rab la rabbi Mungi tuda muus , muus bi nak Mungi ameh kawarr , kawarr bi kawarr bu nyuul mungfa kawarr bu sokola tamit mungfa gameng bi tamit Mungi ameh lu nyuul lu sokola ak lu weih tamit Mungi teda tamit fu sokola.

Li nak garab la, garab bi nak mungi ameh hoop yu vert mu am tamit tontorr. Tontorr bi tamit mungi ameh lu honku, mungi ameh tamit lu nètè.

Li nak ay paket la, ay paket lañ fi dajaleh ñing ko dèf ci tabull li xanxa. Paket yi nak ñu ngi ameh lu ñuul ,mugii ameh lu sokola, mugii ameh tamit ay bindi yu ñuul. Bindé yi nak so ko jangèè di ga xam li ban fasungi paket la ak lan lañ koy jafandiko.

Li nak paket la, ñaari paket yu nèkka fi ak benen paket bu nekka fa leh ak benen paket bu nekka ci koteh baleh, ñing ko tèk ci tabull bu wèèx. Paket yi nak garap la garapi yóó. Paket yi tamid mugii ameh lu xonxu, mugii ameh lu wèèx mugii ngi ameh lu ñuul mugii ameh tamid lu wèèx ak lu werta.

Li nak tereeh la, tereeh bi nak, mungi ameh tamit ay elif yun fa def. Amna ko fa deff elif yu gòor ak yu jigéen. Ku gòor ki Amna ki fa def lu sokola. Ku jigéen tamit amna Ku fa def lu honku, lu weeh, lu ñuul tamit mung fa. Tereeh bi nak mungi ameh binda yi ñuul, binda yu weeh. Tereeh bi nak binda yi soko jàngay daga ham li ban fasung ngi teereh la ak lan leen koy jafadeko.

Li nak Yoon la , ci kaw yoon bi nak mugii ameh moto, moto bi mugii am lu wèèx, mugii am lu xonxu , mugii am tamit ponu yu ñuul. Ci benen koteh tamid mugii am ay kèr ak tamit am na nit ku nekka ni ci kaw yoon bi mugii sol lu netteh.

Li nak keyit la keyetti xibaar yi mungi ame ay goor ak tamit jigéen. Amna goor tamit bufa def lu weex, lu bulo tamit, lu nuul. Keyetti xibaar bi nak mungi ame ay bindah yu xonxo ak bindah yu weex. Keyetti xibaar bi nak suko jangee danga ham lünkoy jefandikoo.

Li nak tere la tere ni nak nyun ko tek fo weex mongi ame lu wert mu ame tamit binda yu nuul bindai nak soko jangeh daga xam li ban fosongi tere la ak lan len koi jefandeko.

Lii nak paket la, paket lañ fi ransaleh, ñungko tek fu weeh, paket bi nak, mungi ameh lu neteh, mungi ameh lu xonxu, mungi ameh tami lu ñuul, mungi ameh tami aye binda yu weeh, binda yi nak soko jangee dangaa ham li ban fasongi paket la, ak ban fasongi leka la.

Lenak kaity hebarr la.kaity hebarr yi nak mu gi ameh gorr ak gegen si kaw amai nyu fa def lu weyh kaity hebarr tamit munge ameh binda yu weyh ak yu honhu binda nak suko jange di gaham li ban fason gi kaity hebarr la.

Li nak Yoon la ci kaw yoon bi mugii ameh moto. Moto bi nak mugii ameh lu wèèx mugii ameh tamit lu netteh, mugii ameh tamit ponu yu ñuul ci koteh bi tam mugii ameh ay kèr, kèr bu wèèx mung fa ak tamit ay garap yu werta. Motto bi tamit mugii ép lu ñuul barigo bu ñuul.

Li nak botale la botale bi nak lu nyui naan mofa neka mongi ame lu weex mongi ame tamit lu bulu ame tam lu netex ame tam binda yu xonxu yu bulu bindai nak soko jangex daga xam li ban fosongi botale la ak ban fosongi naa la ak lan len koi jefendeko.

Li nak garab la, garab bi nak mungi ameh hoop yu vert. Hoop yi tamit mungi ameh tamit tontorr, tontorr tamit lu nètè mung fa ak lu honku. Ci kotè bi tamit mungi ameh ay wënn, wënn yu ñuul.

Fee nak kerr la se etabe nak muge ameh jegain bufa tahaw muge eno pan pan bu bulo muge letou mess muge def muba bu neteh def tamin malan malan be tamin muge ameh lu weex muge ameh lu verte ak tamin kerr bu neka se koteh bale ak aye neege naax muge ameh tamin se degabe garab muge ameh hobb yu verte.

Li nak yoon la sey kaw yoon bi nak Mungi ameh motor, motor bi nak mungi ameh lu nyuul Mungi ameh lu buloo Mungi ameh tamit kerr bu neka sey koteh beleh kerr bi nak mungi ameh lu nyuul lu weih tamit tabuloo bu am lu buluu Mungi ameh tamit i nit yu neka sey koteh beleh gorr ak gigain amna gigain bufa deff lu weih ak lu buluu benen gorr bi tamit Mungi deff lu weih lu nyuul tamit lu neteh.

Li nak lekka la, lekka bi nak mugii tuddu jabereh mugii tégu fu wèèx mu am tamit lu sokola dèré lekka la lu sokola la mugii tégu fu wèèx.

Fee nak yoon la se dege yoon be nak muge aye neet nugfa tahaw goor ak jegain muge am tamin jegain buye fecha muge def muba bu sukola malan bu sukola kala bu nuul se koteh be tamin muge ameh benen goor tamin bufa teye kayete muge def lu neteh am tamin se koteh be haleh bufa tonke muge def tamin lu verte benen haleh be tamin muge def lu neteh ak tamin yenen jegain yu neka se ganaw de tachu.

Li nak jaaru la jaaru jigeen jaaru nopa jaaru wess jaaru bi nak mung si paketam nyun ko tiye si barami loxo jaaru bi nak jaaru bu gold la.

Li nak saal la, ci biir saal bi nak mungi ame taabal, taabal bi nak taabal bu sokola, ame tamit ay tereh. Ci beneen coteh bi tamit mungi ame toguh, toguh bu sokola mungi ame ngegenai yu ndaw yu neka ci kaw toguh bi bu neteh mungfa, bu xonxo ak yenen toguh yu nekq ci saal bi ak riddo yo tamit, riddo yu sokola.

Li nak pakèt la, pakèt bi nak mungi tégu fu weeh. Pakèt bi nak am lu vert, mungi ameh tamit lu nètè, mungi ameh lu honku, mungi tamit ay binda. Binda yi nak soko jàng ngè daga ham li ban fasungi pakèt la ak lan leen koy jafadeko.

Lii nak nehgg la, nehgg bu kaweh, nehgg bii nak mungy ameh lu vertue, mungy ameh lu chocolat, mungy ameh lu nehteh, mungy ameh lu wekh, mungy ameh tamit aiiy garab cii coteh bii, garab yii nak, garab yii njungy am lu vertue tamit.

Lenak nit mu fi tuk si pot. pot bi nak pot bu nette la mu am binda yu honhu binda yu nak suko jange ge ga de ga ham ban fason gi pot lalan mufa neka lufa neka ak lan lenko and lan lenko gefandeko.

Fi nak mberebi palasi football lekay la ak dawwee kai. Fi nak nyarri goor nyufa neka di dawal baal bi. Kenaki nak mungi def lu weex, lu xonxo, lu vert, ak luneteh. Kenenki tamit mungi def lu xonxo, lu bulo, lu weex, mungi dawali baal amna ku neka ci koteh beleh.

Lii nak lehkah la, njung kor tek cii plaat, plaat bu wekh, lehkah bii tamit mung cii borl bu wekh, lehkah bii nak mungy tuda chura gerteh, maalor lengh koi defareh ak gerteh tamit, njung kor fa tamit cii coteh bii, njung fa tek tamit kassu wekh, mungy am tamit mew ak sukarr tamit.

Fi nak parebi palace footbaley kei ak dawei kei fi negti goor nu fi neyka nu nei dawei geinekinak daf lu blue mu nei daf werty mu daf lu weex ak tamit jorko geineki mu daf lu blue mu nei daf lu jorko geineki mu nei daf lu weex ak lu werty nu nei dawei

Li nak neeg la si digi neeg bi nak nyun fa depa pot pot bi nak pot bu nuul la fung ko depa tamit fu nuul la pot bi deng koi jefendeko pur so buge tiba dara nga jel pot bi.

li nak pot la nyung ko tek ci morsoh bu sokola ak lu nyool pot bi nak mungi ameh lu nyool mungi ameh tamit lu nete mungi ameh tamit lu veert pot bi nak potu diwla nyung fa def ay binda binday nak soko jangeh dangai ham li ban fosomi pot la ak ban fosomi diw la ak la lenj koy jefendeko

Finak palace la bu jarrle la.palace bi nak mu gi ameh ai nyah ak herr mugi ameh tamit dug banti tamit mugfa si koteh bele tamit munge ameh ai garap, garap nyu tamit munge ameh hop yu verter.

Li nak picha la, picha bi ñaw. Picha bi nak mungi ameh lu honku, mungi ameh tamit lu ñuul. Ci boppa bi tamit mungi ameh lu weeh, mungi ameh lu honku, mungi ameh tamit lu weeh. Ci kotè bi nak mungi ameh ay garab.

Lii nak nëëk la, neek yu kowe. Neek bi nak, mu ngi amee lu weex, mu ngi amee lu ñuul, lampa yi tamit ñu ngee taal mu ngi amee lampa, si kotte bi tam mu ngi amee ay garab, garab bi tam ñu ngi amee xob yu werta.

Li nak kani la kani bu sew mongi ame lu vert mongi ame tamit lu xonxa si kote bi tamit mongi ame tam ay xoop xoop yu wertax ak tamit ay lu neka si suuf.

Fi nak goor mofi tog mogi nyaw mongi tek bagassi nyawex kai yam mung si kaw tabul goor bi nak mongi def mbuba bu weex mongi tek tamit si kawam tamit lu vertax ak yenen bagass sam yu neka si kote belex.

Li nak jaru la jaru nopuh, jaru wiis. Jaru bi nak ñing ko tèk fu wèèx mugii ameh tamit lu gool.

Fi nak palas la palasi dinee la ay goor nyu fi taxaw ak ay jigeen kuneka si sax borr yanfa tek sagu maloo saku soplex bidon gi dewleen poti tamate tamit si kaw ak botale ak yenen goor yu neka si kote tamit nyom tam nyungi tek sagu maloo saku soplex ak bidon gi dewleen ak yenen garab yu neka si ganaw ak keur.

Fi nak jigéen mo fi nekka. Jigéen bi nak mungi lettu-lettu yu sew, mungi def tamit mbuba bu nètè. Ci gannawam tamit ci maraj bi tamit mungi am lu weeh ak lu ñuul tamit mung fa.

Li nak yuun la si kaw yuun bi nak mongi moto moto bi nak mongi am lu nuul mongi am lu xonxu si kote bi tamit mongi am ay keur bapare tam mongi am tam ay garab garab bi mongi am xoop yu verta.

Li nak mandarga la, mandarga bi nak mugii ameh lu bula, mugii ameh lu xonxu, mugii ameh lu wèèx, mugii ameh tamit lu ñuul.

Fi nak ay gòor nyo fi nekka, gòor yi nak nungi defar senn boppa bi, amna tamit nu fa lettu. Kenen ki tamit mungi def lu ñuul, mungi deff tamit lu weeh. Kenen ki tamit mungi def tamit mbuba bi tamit mbuba bu nètè. Kenen ki tamit mungi def lu ñuul, lu weeh tamit. Kenen ki mungi sol jaaro, jaaro nopu bu weeh, jaaro wiiss.

Lenak alala.si ala bi nak lun fa gi mui basi. basibinak mugi ameh hop yu verter, mu nge ameh tamit ai tontor, tontor yi tamit munge ameh lu nette.

Palaas la, palaas bu jala la, nit mo fi tahaw. Nit bu gòor mungi def, nung ko def wënn, wënn bu ñuul. Ngè nak sunn mamm yi la won, ngè la nit yu weeh yi dèfon senn jam, senn jam leen wonn.

Lenak dala la .dalale bu guda mugi ameh lu nul nyu ko tek fu weyh. dala yikan gigen yi mum lende sol.

Fi nk palas la palas si denala nyari gorr nyor fi tahaw ak njegen, njegen bi nk mugi teyeh kayit bu wheh mugi sol lu nyul benen gorr bi tamit mugi sol lu verte lu wheh ak lu bluah tamit lu khonkho tamit mung fa kenenki tamit mugi def tamit lu nyul ak taable nyu neka si ganaw ak torguh yi, telehbi tamit mung fa.

Li nak mandarga la, mandarga bi nak mugii ameh lu bula, mugii ameh lu werta, mugii ameh lu xonxu mugii ameh tamit lu wèèx . Mandarga bi nak bindé yi so ko jangèè li di nga la ak lan lañ koy jafandiko.

Li nak dalla la, dalla bi nak loxo nit moko teyeh. Dalla bu ñuul la gór daf koy jafandiko, jigeen tamid daf koy jafandiko. Dalla bi tamid mugii am tamid buum yu ñuul.

Lenak nake la.sibir nake bi nak mu nge ameh ngengenin mu nge ameh lu weyh nu gi lal darap bu wey tamit.

Li nak keyit la keyeti xibaar. Keyetti xibaar bi nak mungi am ay goor ak ay jigeen, amna goor bufa def lu ñuul, lu weex. Ci binda yi nak mungi ame binda yu xonxo, binda yu weex tamit. Binda yi soko jange danga ham li ban fosomi keyetti xibaar la.

Fi nak palaas la, palaas bu jala. Bagas yu fi neka nak nungi tudah lakett. Lakett yi nak sunn mamm yi nu ko don jëfandeh sunn bu ngè teba dara. Lakett yi nak, lèkketi banta la.

Fi nak nèeg la, nèeg bu kawè la sah. nèeg bu kawè mungi am bunta yu weeh, mungi am tamit ci kotè bi mungi am tamit ay garab yi tamit mungi ameh hoop yu vert.

Li nak nèeg la, neeg bi nak mungi am palanteer weer, mungi am tamit lu weeh, mungi am tamit bunta bu ñuul. Ci kotè neeg bi tamit mungi am tamit garab, garab yi tamit nungi ameh hoop yu vert.

keity la keitei geibara keitei geibara bi nak mu nei amei nei goor ak gegai mu amei tamit goor bu fa bif lu blue lu weex lu nuu tamit min fa lu jorko ak weex gritei bi ak mu amei nei binda binda bu weex ak binda jorko getei bi ak so ko rankei da nai nam le ban pasuuny keitei gaibara ak lan len ko jefadiku

Li nak neeg la neeg bi nak mongi ame lu weex ame tamit lu nuul bunta bi tamit bunta bu nuul la marag bi tamit mongi ame lu cxocola la mongi ame tamit li weex mu am tam ay naari weng nyu taxaw tam si bori bunti keur bi ak tamit ay garab yu neka si kanaw keur bi.

Li nak daal la, daal bu ñuul mungi ameh buum yu ñuul. Daal la yi nak jigéen daff koy jafadeko, gòor tamit daff koy jafadeko nung ko tekk ci taabl, taabl bu ñuul.

Li nak dalla nit moko sol mun na nekka gór mun na nekka jigeen. Dalla bi nak mugii ameh lu xonxu mugii ameh tamit lu wèèx. Nit ki tamit mugii sol lu ñuul mugii sol tamit lu wèèx tamit.

Li nak gigain mofi tahaw giigain bi nak mungi def robu bu verteh Mungi ameh lu nyuul Mungi def dali yu red Mungi ameh tamit poset tamit bu verteh sey benen lohom bi Mungi ameh tamit lam loho bu vert benen loho bi tamit Mungi ameh lam loho bu weih Mungi tahaw sey bunta bu nyuul Mungi am lu weih .

Li nak ay pot ak ay butèèl Len fi ranseleh, pot yi nak mugii am lu netteh, mugii am lu bula, mugii am lu xonxu, mugii am lu wèèx. Pot yi nak mugii am ay bindé bindé yi so ko jangèè di xam li ban fasungi pot la ak ban fasungi butèèl la ak ban lekka mo fa nekka ak lañ koy jafandiko.

Li nak yuun la si kaw yuun bi nak mongi ame ay moto amna moto bu neka nee mongi ame lu weex mongi ame lu nuul mongi ame tam lu xonxu amna benen moto bu neka si kote belex tamit mongi ame lu vert lu neteh ak lu nuul tamit ak yenen keur yu neka si kote belex tamit ak tamit yenen garab.

Lenak ngai re gorr ak ngari yu gigen nyo fi tahaw.nu gi tay pano bu nglu. gegan bi nak mu nge def mbuba bu honha ak malan bu honha mugi ameh tamit si koteh bi ai garab ak ai kerr.

Li nak paket la paketti lekka, ñénti paket ño fi nekka, benna bi mugii am lu bula, mugii am lu xonxu, mugii ngi am wèèx, mugii am lu ñuul, lu netteh tamid mung fa, mugii am tamit bindé yu wèèx. Bindé yi nak so ko jangèè di ga xam li ban fasungi lekka la ak lañ koy jafandiko.

Li nak palas la, palas bu xamanteneh bagass lañ fa rangseleh, packet yi nak lekka mufa nekka nyung ku tek fu weex. Packet yi nak mungi am lu vert, lu sokolah, lu xonxo, lu bulo tam mungfa. Mungi am tamit ay binda yu bulo, binda yu weex. Binda yi nak suko jangee dangai xam biban fusomi packet la ak ban fusomi leka la, ak lañ lañkoy jefandikoo.

Li nak buteel la, buteel bi nak, buteel li garab la nung ko tè ci loho. Buteel bi mungi ameh lu weeh, mungi ameh lu vert. Buteel bi tamit bu weeh la. Binda yi nak soko jàngay daga ham li ban fasung ngi garab la ak lan leen koy jafadeko.